Barka da war haka abun da ake nufi a wannan bidiyon shi ne ma’aikacin banki ko mai ajiyar kuɗi shi ake kiran shi da accounter ko mai ajiyar kuɗi ko mace ko namiji ana kiransu da accouter. Yana bayani tana bayani lokacin da aka biya ka ko an biya ka albashi ne ko wani aiki da kayi. Ka yi amfani da lokacin ka da damanka bai ka je ka yi ta kashe kudi anyhow ba. A’a yadda za ka tattala kuɗi ka alkince shi ka tanada shi saboda idan ka kashen kuɗin a lokacin guda sai ya samu kana son wani abu ko arashin lafiya da zai biyo baya kuma ka riga ka kashe kudin a ranar sai ka dawo kana maula. Amma idan ba haka ba ne ka ga ni daman ka yi tattali inda lokacin da aka biya ka ka yi tattalin shi ka ajiye kamara an ba ka dubu kaza ne aka ajiye shi a gefe, to idan ka yi haka da an tashi kana da wani abu da kayi saving da ka ɗan ajiye Abun da take nufi a wannan duk kuɗin da aka ba ka ka yi tattalin shi ka rike shi da ƙyau kar ka yi almabazaranci, ka yi tattalin shi da ƙyau, yawa shi ne abun da take koyarwa a wannan bidiyon. Ba wai kawai da an ba ka ba ka je ka kashe ka juyo kana riƙo wa zai saurare ka a zamanin yanzu. Amma idan naka ne ka tattala shi ka alkintashi sosai za ka zo ka ji daɗi kai da kanka ma ba tare da wani abun nan ba.

Barka da war haka, a wannan fai-fai an gwado mana ne wato yanayin ko kuma ince a ƙasar Ghana akawi taro na bukukuwan gargajiya da akeyi wato a kowace shekara wannan, wato ko kuma ince an ɗau wato wasu daga ciki anyi mana bayanin su wato a wannan fai-fai yanayin yadda ake gudanar da bikin wato biki ne da yake burga mutane yake ƙawatar da mutane yanayin yadda ake nuna al'ada na gargajiya wanda abune da ake da buƙata a ce ana nuna su al'adar gargajiya abu ne da ake so wato a nuna wanda akwai bukukuwa da suke yi duk bayan shekara a wato ƙasar. Yayinda aka gwado mana akwai biki na farko da suke yi mai suna wato homoho. lokaci ne na yaki da yunwa kamar yadda muka sani a wannan babban taro ne da akeyi a accra ta ƙasar Ghana wannan biki ne na wato gargajiya ana yin ana yinsa ne wato bayan bayan girbe amfanin gona da kuma wato lokacin fitowar kifi, akan gudanar da wannan biki akan gudanar da shi cikin farin ciki tare da murna da rawa da walwala a tsakanin al'uma baya da wanna biki da ake yinsa na homoho, na wato farin ciki a duk shekara akwai biki da shima ake yinsa wato duk bayan shekara. Mai suna bakatuwa ana wato gudanar da wannan biki ne a lokacin wato da kifi ya fito. Kamar yadda muka sani in kifi ya fito akan gudanar da wannan biki wato na bakatuwa. Baya ga shi akwai biki na gargajjiya da suke gudanar wa shima duk bayan shekara mai suna asapopupiya asapotupiya wato ana gudanar da wannan biki ne a em wato ƙarshen watan bakwai izuwa farkon watan takwas wato watan agusta wato a wannan biki akwai wato zaɓaɓu ma'ana baƙi na musamman da suke wato murnan fitowar amfanin gona Yayinda ampanin gona ya fito akan gayyaci wannan biki akan gayyaci wannan taro na asapotufiya yanda za'a gwada farin ciki ayi rawa a gwada murna da nishaɗi akan wato ampanin gona da suka samu ko kuma ince amfanin gona daya fito. Baya ga wannan akwai biki na gaba da suke gudanar wa duk bayan shekara, mai suna wato ohun Ohun biki ne da wato ana gudanar da wannan biki ne na murnan wato fitan doya, ana yinshi ne a watan tara, ma'ana watan satumba zuwa watan goma wato a mafiya yawan lokuta an pi em ana yinsa ne wato a ranaku yakan yakan zo ne a ranar wato talata ko kuma yazo musu a ranar laraba, nagode.

barka da warhaka a wannan fai fai wato an mana bayani ne akan dukan ire iren addini da muke da su kamar yadda muka sani ne cewa wato akwai addinai da dama wanda ake gudanar dasu wato a fadin duniya baki daya kamar yadda yazo mana wato a wannan fai fai anyi bayani akansu wato daya bayan daya yayin da aka dau addini na atizim wato wanda mutane ne da basu yadda da cewa akwai ubangiji ba sai kayayyaki da ake amfani dasu na yau da kullin mutane ne da basa bauta wa kowa bayaga wadannan mutane wato na addini atizimakwai addini na gaba wanda sune addini na peganism wato a wannan addini pegan da hindus su suke gudanar da wannan addini addini ne wato da suka yarda da cewa ubangiji ba guda daya bane suna da yawa yayin da suke bautawa wato ma ubangiji sama da guda daya bayaga wadannan wato addini sun yarda wwato da cewa su a wurin su rana akwai ubangijin sa wata da ubangijin sa wato sama da ubangijin ta rafi shima da ubangijin sa wadannan mutane ne wato da suke gudanar da addini da peganism sannan akwai addini na gaba wato wanda addini ne na hindusm wato a wannan addini kabilar hindu sun yarda da cewa akwai hadin gwiwar ubangijai da yawa kamar yarda muka sani sun yarda da cewa ubangiji ba guda daya bane kuma sannan akwai hadin gwiwa wato a tsakanin su yayin da suke gudanar da bautar su wato sukan bauta ma ababe sama da daya yanda suka aminta da cewa akwai hadin gwiwa a tsakanin su a tsakanin su baya ga su akwai addini na cristianity wannan addini ne da ake gudanar da shi wato a choci addini ne da suka yarda da cewa wato jesus christ shine ubangijin su sun yarda da cewa ubangijin su yazo masu ne a mutum ya kuma rasu a mutum suna amfani da littafin su me suna bible wanda yake basu labari akan ubangijin su sannan sukanje su gudanar wato da da addinin su a cikin choci baya ga su akwai addini na musulinci wanda suka yarda da cewa wato ubangiji guda daya ne kuma suna mafani da littafi mai suna alqur'ani wanda yake wanda wato magana ne daya fito daga wurin ubangiji sun yarda da cewa ubagiji shiya halicci komai sama da kasa da duk wani abu dake duniyar nan shin wanne ne addinin ka yanada kyau ace kowa yasan addinin sa na gode

barka da warhaka a wannan fai fai an gwado mana ne wato yanda ake gudanar da da hidima na shagali na munar samun karuwa na haihuwa wato na yaro kamar yarda muka sani idan aka haifi yaro akan gudanar da biki na farin ciki wato biki da za'a gayyaci yan'uwa da abokan arziki wanda zasu zo suyi murna su kuma taya wato iyaye wannan da suka samu wannan da farin ciki kamar yarda muke gani wato dannan akwai yayan sa ko ince akwai wansa wanda ba shine na farko ba yayin da syka samu wannan sun gwada wato farin cikin su yayin da suka gayyaci yan'uwa da abokan arziki su zo su taya su murna kamar yarda muke gani wato ita wato mahaifiya ko ince uwa tayi shiga na kasaita yanda ta fitotai shigar fararenkaya wanda a zahirin gaskiya wannan fita ya kawatar ya kuma wato fito da ita yayin da tayi kwalya na musamman kamar yadda muka gani ko kuma ince yarda gwado shima gefen sa uba wato na wannan da ya gwada farin cikin sa yayin da fita ta musamman wanda ya fita wato na birgewa wanda zai birge jama'a yayin da akai wato gyare gyare na wato inda za'a gudanar da wannan hidima na murnar samun wannan da kamar yadda muka gani wato anyi amfani da su balam bakam da sauran wato furanni da kayayyaki wanda zasu kawatar da wannan guri yanda aka kyara wanan gurin wato ya matukar birge jama'a ya kuma ato kayatar yayin da su wadannan iyayen yaro suka fito don kwada farin cikin su a taro wato an gayyaci mutane da dama wanda suka zo taya su farin ciki yayinda aka tanadar masu ababe wato kama daga kan abincin da zasu ci zuwa abinda zasu sha na ruwan lemu da ruwan da zsu sha da dai sauran su kamar yarda muka sani akan gwada ire iren wannan taro na farin ciki akan taya wato wadanda suka samu wannan da farin ciki yayin da sukaje suka gudanar da wato bikin a yadda ya kamata aka gwado yan da aka yanka cake wato a wannan hidima na murnar wato samun wannan da wannan farin ciki da suke ciki wato abune daya bayyana a zahiri abune da yake da kyau ace in aka samu karuwa na haihuwa a kwada farin ciki sannan a gaiyaci jam'a kama daga kan yan'uwa da abokan arziki suzo su taya farin ciki kamar yarda wadannan suka gayya ta sunyi biki a cikin farin ciki wato na murnanr samun karuwan haihuwa da sukayi na da da suka samu na gode

barka da war haka a wannan faifai an mana bayani ne a kan yadda ake wato tsare tsare na kuɗaɗe da mutum yake da su misali a nan yanayin yadda ake tsare tsare kamar kuɗaɗen da za fidda a yi amfani da su a wannan lokaci da wanda za a fidda wato ai ajiyan sa wanda za ai amfani da shi nan gaba irei iren wannan tsare tsare yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma yayin da idan ma ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci na gwamnati yana da kyau ace ya fidda tsare tsare na yadda zai amfani da kuɗaɗensa ma'ana na yadda zai yi ya kashe kuɗaɗensa duk abinda aka yi shi a bisa tsari ya kan tafi dai dai kuma ya kan zo wa mutum a yadda a ke so a yadda kuma ya ke da buƙata shi yasa yake da kyau ya kasance a na fidda tsare tsare kafin a yi amfani da kuɗaɗe misali idan ma "yan kasuwa ne ko ma'aikaci kasan yawan kuɗin da kake dashi a ajiye kasan wanda za ka fitar misalai akwai abubuwan da za ka yi su waɗanda zaka yi a wannan lokaci waɗanda zaka fitar da kuɗin su kama daga kan kuɗin abincin da zaka ci kudin kayan da za ka saka da sai sauran su akwai abubuwa da za ka yi su a wannan lokaci sannan zaka iya wato ajiyar kuɗaɗe wanda kake son kayi wani muhimmin abu da su wanda zai iya taso maka misali kamar in kana son ka sayi gida zaka iya haɗa wannan kuɗi ka rika tarawa da kaɗan kaɗan har ka haɗa ka siya idan ma mota kake so zaka iya tara wannan kuɗi da zaka siyi mota sannan akwai abubuwa da dama wanda za ka yi su wato a wannan lokaci wanda dole ne wato ka yi su kama daga kan wato zuwa gurin kasuwancinka ko zuwa wurin aiki kuɗaɗen abin hawa in ma motan ne da kai kuɗin da za ka sha mai zaka ware shi kuɗin da zaka wato tafi in ma a motan haya ne za ka ware baya da wa innan za ka ware wato kuɗaɗe da ya shafi kamar wato kiwon lafiyarka idan ma mai iyali ne cewa da na kiwon lafiyarsa da na iyalin sa sannan kuma zai ware kuɗin wato makarantar ya'yansa da dai sauran su duk wasu buƙatu wato na gida wanda yake kan sa wanda zai amfani da kuɗaɗe ya kasance ya ware wannan daban sannan kuma ya kasance ya bar wanda zai cigaba wato da juyawa ma'ana wanda zai cigaba da kasuwancinsa da wannan kuɗi sannan zai ware yayi ajiya na wanda idan wani abu ya taso masa a gaba wato zai iya yi ire iren wannan tsare stare yana matukar taimaka ma mutane yana taimaka ma al'umma baki ɗaya nagode

labarin amai da gudawa amai da gudawa wani cuta ne dake kamuwa da ɗan Adam gurin cin abinci marar kyau ko marar lafiya wanda ze sa mutum ya kasance yana bashi wahala kasancewar samun abinci cikakke wanda ze ƙara ma mutum ƙarfi gwiwa a jiki da samun sau amai da gudawa de wani cuta ne da ke gigita mutum yayin kamuwa da shi rashin kula da abinci na kawo amai da gudawa rashin kulawa da gurin muhalli tsabtan muhalli na kawo na kawo amai da gudawa yanda zamu tsab yanda zamu rage kamuwa da gudawa cin abinci me kyau, tsabtace gurin abinci, kasancewa da lafiyar abincin da zamu ci da kasancewa da gurin da muke kwana da ruwan sha da zamu tsabtan su domin rage kamuwa amai da amai da gudawa amai da gudawa ne wani cuta ne dake sa mutum ya gigice ya rame ya rasa ruwa a jikin shi yawan shan ruwa me kyau na rage kamuwa da amai da gudawa tantance gurin kwana gurin tsabtace gurin muhalli domin rage kamuwa da amai da gudawa samun lafiyar abinci wurin kwana wurin da zamu zauna domin tsabtace tsabtace gurin kwana samun ƙwarin gwiwa ta hanyar tsabtace muhalli kwanciya a guri me kyau da tsabtar muhalli dan kar mu kamu da cutan samun ƙwarin gwiwa domin tsabtace gurin gurin dan kar mu kamu da cuta amai da gudawa kasancewar mu muna tare

Barka da war haka A wannan faifai An gwado mana ne Wato ayuka da ake yinsu A gida bayan an dawo daga wurin aiki Wanda suke sanya mutane Wato a cikin farin ciki Wanda suke saka mutane a cikin nishaɗi Kamar yadda muka sani Dawowa daga wato bayan dawowa daga wurin aiki Akan gudanar da wasu ayuka Daban daban kama daga aiki a cikin gida Zuwa fita wasu wurare Wato wadanda zasu faranta ma mutum rai Ire-iren wadannan ayuka Suna da matukar mahimmanci Suna da matukar tasiri A tsakanin al'umma Yayin da zamu ga cewa idan aka dawo daga wurin aiki Zakuga cewa akan yi ƙokari don gudanar da wasu daga cikin wadannan ayuka Wadanda zamuga aka bada misalan su Kuma zamu bada misalai Kamar haka Yayin da aka dawo daga wurin aiki ko mace ce Zakuga takanyi ƙkokari Wajen yin girki Kamar yadda muka sani girki dafa abinci Abu ne da yake da mahimmanci Saboda Za tayi abinci Da zata zauna taci Wato ta samu ƙarfi a jikin ta Ta samu lafiya a jikin ta Wannan dafa abincin Wato aiki ne Da yake Sanya wato mace acikin farin ciki Yakan sanya mutane a cikin farin ciki Bayan ga girki Wato akwai ayuka da dama Wadanda ba masu wahala bane Wadanda wato mace zata yi Idan ta dawo daga wurin aiki A yayin da Za kuga cewa Wato Akwai kamar shara na gidan ta Wannan, yakan taimaka kwarai da gaske Za kuga cewa Yayin da tayi shara Wato aiki ne da zai sata a cikin farin ciki Bayan ga shara akwai kaman wanke ban ɗaki Wanke bayi ma, wato aiki ne bawai wani mai wahala bah Aiki ne da zatayi Wanda zai sanya ta nishaɗi Zai sanya ta farin ciki Bayan ga wannan ma akwai abubuwa da zata gudanar Na rayuwar ta Wanda zai sanya ta a farin ciki Yayin da zamu ga cewa Wato, Takan iya Wato ziyartan Koda maƙwota ne Ta dan yi fira Bayan ga nan takan iya zama da ƙawaye Ko kuma idan na miji ne ya zanna da abokan sa Yayi fira yayin da zaiyi wannan firan Zai sashi Wato a cikin farin ciki wato wannan aikin ne Da bayan an dawo daga wurin aiki Ake gudanar dashi Ko kuma ince ake yinsa Bayan ga wannan Wato akwai Kamar wato fita wurare Da suka shafi wuraren shaƙatawa Ko dama ba'a fita bah wato za'a iya zama A kunna talabijin Ayi kallo a ciki Wannan ma aiki ne bayan dawowa daga wurin aiki Wanda kesa mutane a cikin farin ciki Idan ma baza 'ayi kallo a talabijin ba Za'a iya fita wato wuraren daya shafi Akai ziyara A wuraren da ya shafi Wurin shaƙatawa Kama daga kan wuraren na fiƙira na wato barkonci Wanda za'a bada labari Wanda zai faranta ma mutane rai Yanda mutane zasu kasance cikin farin ciki Duk da ire ire wandanan ayuka Akan yi sune bayan dawowa daga wurin aiki Kuma sukan nishaɗantar Sukan sa mutum cikin farin ciki Na gode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

Barka da warhaka A wannan fai fai An gwado wana ne Wato yanda mace take ayyukan ta Da daddare Bayan, wanda zasu sanya ta a cikin nishaɗi Da farin ciki Bayan dawowar ta Daga wurin aiki Kamar yadda muke gani Wato da farkon fari Yanda ta dawo daga wurin aiki Wato tayi koƙarin Wato cire kayan dake jikin ta Yayin da taje Ta wanke hannu Wanda wanke hannu, Abu ne da yake da matukar mahimmanci Saboda Wato darti da wasu cuta Data dauko da wataƙila A hannun ta Yakan taimaka Wajen kara lafiya Kafin a fara aiki Bayan ga wanke hannu Wato an gwado mana Yanda ta haɗa Wato ganyen shayi Wanda kamar yadda muka sani Ganyen shayi wato koda an gaji daga wurin aiki aka dawo A dafa shi asha Yayin da ta dafa wannan ganyen shayi Wato tazo Tayi koƙarin wato hada Biredi da kuma wasu sunadaren Sannan tayi amfani dasu Ta zauna taci yayin da ta ajiye su A teburi Wanda Wanda ta kasance a cikin farin ciki Ta kasance a cikin nishaɗi Sannan Ta kama hanya Wato Ta zanna a wannan teburi Tasha wannan ruwan zafi Wanda wannan ruwan shayi Yakan sanya Wato karfi A jikin mutum Yayin da mutum yaji ya gaji Ko kuma da wani kasala a jikinsa Yasha Wannan ganyen shayi Yakan taimaka masa Kwarai da gaske Yayin da Za kuga cewa Idan yasha wannnan shayi Zai iya wasu ayyuka da dama A cikin gida Ko zata iya ayyuka da dama A cikin gidanta Wanda duk zai iya sanya ta'a farin ciki Kamar yadda muka gani Bayan tasha wannan ganyen shayi Ta wuce zuwa madafa Yayin da taje Tayi wato ayyuka Da zai faranta mata Wanda kamar yadda aka gwado Wato data wuce wannan madafar Taje Ta daura girki Bayan girki da tayi Wato tayi abinci Daya shafi miya Daya shafi shinkafa Wanda tayi wannnan girki duk a wannan lokaci Ta gama shi Bayan ta gama da wannan Wato ta, Zauna Wato taci wannan abinci Wanda abubuwa ne da takeyi a gidan ta Da dare Wanda yake sanya ta nishaɗi Kafin zuwa lokacin baccin ta Bayan ga wannan An gwado mana Wato yadda ta koma Ta tsaftace Wannan madafa Kamar yadda muka sani Tsafata abune neda yake da matukar mahimmanci Tsafta abu ne da yake kare lafiya Wa mutane Yayin da kamar yadda muka gani Ta wanke abunda ya shafi Wanke abubuwa da tayi amfani dasu A wannan madafa Yayin da tayi su wanke wanke Da goge goge na inda ta hadu Wato tayi ayyukan ta Wannan yakan gwada mana cewa Tana dauke da Tsafta Wato a jikin ta Wato takan tsaftace Wato mahallin ta Wadannan abubuwa ne Da take yinsu da dare wanda suke sanya ta farin ciki da nishaɗi Bayan dawowa daga wurin aiki Na gode

Barka da war haka A wannan fai fai An gwado mana ne Wato yanda Wato dangantaka Mai dadi Yanda yake sanya wato zukata Yake sanya zuciyan Wato mutane Kamar yadda muka sani Wato dangantaka Yanayin da ake wato gudanar da ma'amala Na rayuwa Na dangantaka dake tsakani Walau mata da miji ne, Walau saurayi da budurwa Wato abune da yake da matukar mahimmanci Abune da yake da matukar tasiri A tsakanin al'umma Yayin da zamu ga cewa Yanayin dangantakar su Idan ta kasance Abu na farin ciki Na nishadi Wato a tsakani Wanda za'a gani Wato ya sanyaya zukatan mutane Wato ya sanya Wato farin ciki Da ganin abun koyi Ga al'umma ko ince ga mutane baki daya Yanayin dangantaka Wato idan aka ganshi Akan ji farin ciki Yakan sanya ta Wa mutane rai Yayin da zamu ga cewa Ko mata da miji ne misali Yanayin yanda suke gudanar da rayuwa Rayuwar da zai burge mutane Wato rayuwa Na taimakon juna A tsakanin su Rayuwa na nuna farin ciki A tsakanin su Rayuwa na nuna kulawa a tsakanin su Yayin da na miji ya maida mace Abokiyar shawarar sa Abokiyar firar sa abokiyar wasannin sa Abokiyar rayuwar sa baki daya Wannan yakan taimaka Wato wajen farin cikin su Wajen sanyaya wato Yanda wasu idan suka ga yanayin Ma'amala da dangantakar su Zai sanyaya masu zuciya Kuma zai sa wato, ayi koyi Da yanayin yanda suke gudanar Da rayuwar su Na rayuwa da yake cike da farin ciki Wato wannan dangantaka Dangantaka ne, Da za'a iya koyi dashi haka ma Wato zaku ga cewa Ita ma mace ta gefen ta Yayin da tamaida sa ta maida wato koda mai gidan tane Mijin ta wato Abokin shawara abokin fira Abokin wassanni Wato yakan taimaka Wajen da zaku ga cewa Yakan sanyaka zuciyar mutane Yadda za'a gani Ayi koyi Haka ma koda a tsakanin saurayi ne da budurwa Zaku ga cewa yayin da Mu'amalar su Wato dangantakar su Ta kasance wato abun ayi koyi Abun farin ciki Yakan sanyaka zukatan mutane Yayin da zaku ga cewa Yanayin yanda suke gudanar da rayuwar su Yanda suke gudanar da soyayyar su Yadda suke nishadi a tskanin su Zaku ga cewa yakan burge mutane Yakan sa mutane a cikin farin ciki Har a Wato a gansu Ayi koyi dasu Yanayin yanda suke tafiyar da rayuwar su Zuwa wuraren shaqatawa Wuraren wassanni Yanayin yanda suke gudanar da rayuwa Zai kasance rayuwa ne Da yake burge al'umma baki daya Wannan yakan taimaka Wajen da mutane zasu gani Ko kuma ince jama'a zasu gani Suyi koyi Wannnan shiyasa yake da kwau Ya kasance a ma'amala Ko ince a dangantaka an samu kakkayar ma'amala An samu dangantaka A tsakanin juna Wannan yakan taimaka wajen sanyaya zukatan mutane Harma suyi koyi dashi Na gode

Wasu alamomi ne na gajiya Kuma tayaya Mutum zai gane ya gaji a jikinshi Ko a jikin wasu yan'uwa Ita dai gajiya wata hanya ce wanda take nunawa cewa mutum Jikinshi yana bukatar hutu Ana samun gajiya ne ta hanyar yawan yin aiki, aikace-aikace Aiki na jiki ko kuma aiki na kwakwalwa Daga zaran mutum yaji alamun cewa ya gaji Ko yaga alamun gajiya a tattare da mutane yakamata Ya naimar ma kanshi Mafita Ita gajiya ana samun tane ta hanyar yawan Aikace-aikace musamman ma, na yau da kullum Ko kuma zuwa wajen aiki musamman ma na kwakwalwa ko kuma lissafi Ita jiki dai tana bukatan Hutu ko kuma kwakwalwa ma tana bukatar hutu Rashin yin hutu ko kuma sanya wa jiki hutu yana sanyawa mutum jikinshi ya gaji Matakan da za'a bi wajen magance gajiya sun hada da, Yawan hutawa Yawan motsa jiki Bayan motsa jiki yawan samun bacci Da kuma cin abinci mai kwau Da kuma yawan kula da, Yanayin yanda abincin mutum, mutum yake cin Abinci Ana so mutum ya yawaita yin bacci ko kuma, Karatu A lokacin daya dace, Kuma aiki yakamata mutum ya tsara shi Yanda jikinshi Ko jikin wasu bazai Bazai bazai samu matsala bah Ita hutu tana da matukar mahimmanci a yayin da gajiya yakan jawo cuta cikin dan adam Wanda kan iya jawo hawan jini Ko kuma ya kawo wasu cuttutuka daban-daban Magance gajiya dai yana da matukar amfani a cikin rayuwar dan adam Musammman ma ta hanyar yin bacci Samun natsuwa Kwanciyar hankali Ta hnayar zuwa magana da dan uwa da abokanarziki da neman shawarwari Da kuma kallon abun barkonci Da kuma cire kai daga damuwa da kuma daga cire kai daga cikin fushi Yin hakan yana da matukar amfani wanda a yayin dan mutum idan yana yin hakan ne Zai zama gajiya ko kuma Jikinshi bazai samu Nau'i na gajiya bah Gajiya dai yana da matukar hatsari a jikin dan adam A yayin da idan mutum ya kasance kullum cikin gajiya yakan Sa, Mutum ya tsufa da wuri Kuma yakan sa damuwa ya yawaita a cikin jikinshi Magance gajiya da ya kamata a wayar da kan mutane su dinga amfani da hanyoyin da zasu magance gajiya musamman ma Hutawa da kuma shan maganin da zai magance masu gajiya

Barka da warhaka A wannan fai fai Wato an mana bayani ne Ko ince an gwado mana ne Wato akan ire ire gidajen da muke dasu Kamar yadda muka sani Akwai gidaje wato, kala daban-daban Yayin da zaku ga cewa Akwai Akwai manya manyan gidaje Ko ince katafaren gidaje Da ake gina su A ɓirane Wato wadanda suke da hawa Kama daga kan uku hutu Da dai sauran su Bayan ga wannan Zamu ga cewa Akwai gida Na sama Wanda ake yinsa Wato mai hawa biyu Wannan gida, gida ne da ake yinsa Ayi daɓe a sama Sannan a ɗora wani a sama Wanda shima wato Gida ne da ake yinsa yinsa wato a zamanin baya Wanda har a yanzu ake yinsa Sannan Muna da wato akwai gida Na hotel Wanda wato kamar yadda muka sani Wato hotel wuri ne Gida ne Wato da ake gina shi Na kasuwanci Yayin da zamu ga cewa Akan je Wato a biya kudin ɗaki A kwana Akan je Akan je don wato yawon shaqatawa Da dai sauran su Akan ziyarci hotel Don wato gudanar da bukukuwa Kama daga biki Na Na abubuwa Daban daban Wanda wato gida Na hotel wuri ne da mutane suke zuwa Wuri ne na nishaɗantarwa Kuma wuri ne Na wato gida ne na kasuwanci Bayan ganan Wato akwai gida na bukka Kamar yadda muka sani gidan bukka Mafiya yawan lokuta Anfi samun su a ƙauyuka Sannan akan same suma A wasu sassa na birane Yayin da zaku ga cewa Akan yi gini ne Wato na Yanda ake zagaye shi A kewaye wanda ake kiran sa Da ginin Sannan akan yi rufi Wato irin na jinka Wanda akan amfani da ciyayi Wato da Da kuma karare Wajen rufe saman sa Wannan gini da ake yi Wato shine gini Da ake kira da bukka Bayan wannan Wato akwai gida da ake yinsa A cikin ruwa Wanda kamar yadda muka sani Akan gina gida Wato a cikin ruwa kuma gidan ya fito yayi kwau ya bada ma'ana Wanda mutane Wato zai kasance Suna rayuwa a cikin sa Suna kuma gudanar da duk wani rayuwa da ake yi a cikin gida A cikinsa Bayan ga wannan Akwai gida na sarauta Kamar yadda muka sani Gidan sarauta wato gida ne Da ake yinsa katafaren gida Wanda ake bada fili Kuma musamman wanda ake yinsa babban gida Wato gidan sarki Gidan sarauta ko kuma ince faɗa Akan yishi ne Wato ya ƙunshi wurare Daban daban Da kuma babban fili da za'a bari Wanda za'a ringa gudanar da taro Da wasu bayanai Ga al'umma Bayan ga wannan gida na sarauta Akwai gidan da ake yinsa da yadi Mafiya yawan lokaci zaku ga cewa Yan gudun hijira Akan masu amfani da ƙarfe Wato da yadi Wajen yin wannan gida Mafi akan yishi ne Wato a sansani Da za'a ajiye Na yan gudun hijira Yayin da yakan taimaka kwarai da gaske Wa al'umm Kamar Na gaba Wato akwai gida Da ake yinsa Da katako Wannan ma gida ne D yake da matukar mahimmanci Gida ne da yake da tasiri Wanda zaku ga cewa Da katako aka yisa Amma kuma mutane, al'umma Suna rayuwa a cikin sa Kuma yakan taimaka wato baki daya Na gode

Barka da war haka A wannan fai fai An mana bayani ne A kan ire ire Na makwabta Da muke dasu Banda yayin da ake dukan yaro Ko kuma ince ake dukan yarinya Kamar yadda muka sani Idan aka tashi dukan yaro Akwai ire ire Na makwabta Wanda suka babbanta Wato daban daban Yayin da zamu ga cewa Idan muka dau wato misali na farko Za kuga cewa Yayin da ake dukan yaro Wato akwai Makwabtan da Zasu zo Wato su gwada damuwar su Da wannan yaro da ake dukan sa Wanda har zasu tsaya Wato su ringa bada baki Su ringa bata haƙuri Kan cewa Wato abar iyayen yaron na Ko ince mahaifiyar yaron na Tabar dukansa wanda zasu tsaya Wato su gwada damuwar su Da wato dukan yaron da akeyi Yayin da zasu ringa bada haƙuri Suna bada baki Na kan cewa Abar dukan yaron Harma su amshi yaron Daga hannun mamarsa Daga gujewa dukan da za'a masa Bayan ga wadannan makwabta da muke dasu Wato akwai makwabta na gaba Makwabta na gaba Sune wadanda Wato su, Idan su yan ba ruwanmu Wato baza suzo ba Baza suyi wani magana ba Zasu zauna ne A inda suke Yayin da ake dukan yaro Su wannan bai shafe suba Su wannan bai dame suba Suna rayuwar su Daban a gefe Bayan ga wadannan makwabta da muke dasu Akwai makwabtan da Wato idan aka zo Ana dukan yaro Ko yaro yayi laifi Za'a dakeshi Zakuga cewa Su Za suzo Wato wannan wuri Amma zuwan da sukayi Bawai zasu zone Don su ceci wannan yaro ba Ko kuma ince Zasu Amshi wannan yaro ba, a'a zasu zone Saboda Zuga Ma'anar zuga anan Wato su ɗaɗa azzama abun su ɗaɗa Sa Kunna wuta Wato da zata ɗaɗa taso Da Wato iyayen wannan yaron Su ɗaɗa dukan sa Misali Wato idan ma yaron yawo ne ya fita Zaku ga cewa daga zuwa Zasu fara da Ba zasu fara maganganu da zasu kwantar ma wato Iyayen hankali don subar dukan yaron Zasu fara ne da Ai jiya ma naganshi A wuri kaza Ko shekaren jiya ma naganshi Ya tafi yawo Da ido na naganshi A wuri kaza Wanda wannan zai ɗaɗa azzama wato wutar abun Zai ɗaɗa tunzura iyaye Su ɗaɗa dukan dansu Sabida wannan Wato maganganu da suka zo sukeyi Na kara Kunna wuta Wato ma wannan duka da ake yima wannan ɗa Wannan makwabta Bayan ga su Wato akwai makwabta na gaba Makwabta na gaba Sune wadanda Su, baza su shiga su bada hakuri ba Su kuma baza su shiga su azzama wuta A daki yaro ba Su kuma ba yan ba ruwan mu bane aa Zasu tsaya ne daga gefe Suna gulma Suna leƙa abunda yake faruwa Suna gulmace gulmace Na gode

Barka da war haka A wannan fai fai An mana bayani ne, Wato akan Yadda Wato ake Yadda wato giya Yake narkewa A cikin mutane Ba kamar yadda sauran abinci Yake narkewa bane Sannan akwai banbanci A tsakanin wato Shan giyar mace Da kuma na ɗa namiji Kamar yadda muka sani Wato Wannan banbanci-banbanci Yana nan ne Wato a zahiri Yayin da zamu ga cewa Wato Yanayi Na giya na giya ma kanshi Yayin da muka dauko giya Yana busar da baki Dama sassan jiki Wato gaba daya Bayan ganan Wato giya Yana mayar da Harshe Ya zama fari Wato bayan ya maida harshe ya zama fari Zai shige Wato Cikin Jikin mutum Bayan wato idan ya shige Cikin mutum Idan ba abinci Wato Wato yakan je Cikin ƙaramin hanji Bayan nan wato Zaiyi kuma saurin Wucewa cikin jini mutum Kamar yadda muka sani idan ba abinci A cikin mutum Wato bazaiyi saurin wucewa Cikin jinin jikinsa ba zai tsaya Wato idan da abinci Zai iya tsayawa a wurin abincin Yanda zai dan taimaka, amma idan ba abinci Zaku ga yayi saurin wucewa Yabi jinin jikin mutum Sannan yakan jawo Ciwon ciki Idan ba ba abinci A cikin mutum Yayin da mutum yasha giya Babu abinci a cikinsa Wato yakan sashi Yawan ciwon ciki Zaku ga cewa Yana fama da ciwon, matsanaiciya na ciwon ciki Wanda a sanadiyar wannan shan giyar da yayi Ya jawo masa Bayan ga wannan Wato zakuga cewa Akwai Wato tarin banbanci A tsakani Wato shan giyar mace Dana kuma ɗa namiji Yayin da zakuga cewa Wadannan banbance-banbancen Yanda Giya yake da tasiri Yakan wato gusar da hankalin mutane Yana wato, buga kwakwalwar mutum Yayin da aka sha giya Yayi yawa zakuga cewa mutum yana abubuwa Wanda Ba daidai ba Ko kuma yakan abubuwa Wanda bai ma san yayi ba Zaiyi abubuwa Wanda baya cikin haiyacinsa Ko kuma ince Baya cikin hankalinsa Shiyasa zakuga sauda yawan lokuta Wadanda suka sha giya Sukan yi wato abubuwa Daba cikin hankalin suba Kamar misali Banbance banbance dayake tsakanin sha giyar na mace dana ɗa namiji Za kuga cewa Yawa giya Da ɗa namiji zai sha Ya zauna lafiya ba tare da Yayi wannan buguwa Na kwakwalwa yakai ya taɓa masa kai Wato yana abubuwa da bai gane inda yake ciki ba Idan yasha ya zauna lafiya Idan mace ta dauki wannan yawan giyar Tasha za kuga cewa Ita ya ya wato gusar matada hankali Bayan gusar matada hankali Zai jawo ta ringa wasu abubuwa Wanda bada sannen taba Wanda ba bata masan Cewa tayi suba Sabida yanayin wasu sinadarai Da yake da banbanci A jikin ɗa namiji Da kuma na mace Na gode

Barka da war haka a wannan fai-fai an mana bayani ko kuma ince an gwado mana yanda ake aikace-aikace na cikin gida. Kamar yadda muka sani aikace-aikacen cikin gida abune da yake da matuƙar mahimmanci abune da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma. Yayinda za muga cewa wa'innan aikace-aikace aiki ne da yakan janyo tsapta da kuma sauransu. Aiki ne da ake yinsa na yau da kullum, kamar yadda muka gani an fara ne wato daga shara kamar yadda muka sani shara aiki ne wato na cikin gida, wanda akan kawar da duk wasu datti da wasu datti na cikin gida, wanda ka iya janyo wasu cututtuka wanda ba'a da buƙata. Yayinda tsaftan muhalli wato yakan taka rawar gani wajan wato cigaba da rayuwar al'uma a bisa kwanciyan hankali, a bisa farin ciki, a kuma bisa wato lafiya. Yayinda aka akayi shara akan kawar da duk wasu abubuwa da zasu jawo cuta wato a cikin gida. Baya ga shara an gwado mana yadda wato aka koma ake aikace-aikace kamar su gyaran ɗakin kwana ɗa gyaran ɗakin da ake kwana a cikin sa ya kunshi wato gyaran gado, wato yanda za'ayi shimpiɗi wato a shimpiɗa zanin gado akan gado. Sannan ayi kaɓe-kaɓe da goge-goge na wannan ɗaki. Baya ga nan an gwado mana wato yanda ake shara ɗaki wato na zama wanda za'a shara kan kujreu a goggoge su, bayan an share wato ɗaki za,a share kan kujeru, za'a goggoge talabijin wato tenura da suke cikin ɗaki da dai sauransu. Wannan ma aiki ne da ake yinsa a gida wanda wato aiki ne daya shapi tsafta. Bayan an gama da wannan an gwado yanda za, aje wato a wanke ban ɗaki kamar yadda muka sani duk wurin da yake shapan datti ko ƙazanta akan yi ƙoƙari a wanke a kawarda wannan datti ko a kawar da wannan ƙazanta. Wanda akan wanke ban ɗaki wanda aiki ne musamman mai zaman kamsa na cikin gida wanda ke taimakawa lafiyar mutane baki ɗaya. Yayinda aka tsaftace ban ɗaki wato za'a samu wato bayan tsaftan ze janyo lafiya wa mutane. Sannan gashi yanda aka koma wato madafa yanda ake girka abinci kenan. Yayinda aka tsaftace shi akayi sharansa bayan sharan, akan wato yi wanke-wanke wanda ya kunshi wanke kwanika, da abubuwa tukwane da za'ai amfani dasu da goge-goge na wurin girki. Yayinda akwai shima girkin kansa wanda za'a dafa abincin da za'aci. Duk wa'innan aikace-aikace ne wato da ake yin su a cikin gida. Baya ga girki akan sake wanke-wanke na abubuwan da ake ɓaɓɓata akayi girki dashi, akanyi goge-goge na wato madafan yanda akayi girki za'a goggoge wannan guri. Yayinda ze kasance am barshi a cikin tsafta. Duk wa'innan aikace-aikacen cikin gida yaka n taimaka wato wajan kiyaye lafiyan mutane baki ɗaya, nagode.

Barka da war haka, a wannan pai-pai, an mana bayani be akan wato yanayin samun ka, yanayiin wato ƙarin samun lafiyar ka. Kamar yadda muka sani wato a irin wannan yanayi yanayi na samun ka yanayin ƙarin samun lafiyarka, za kuga cewa mutane da dama wato suna ƙokarin yadda za suyi su nema kuɗi. Kamar yadda muka sani ne nema abune da yake da matuƙar mahimmanci, nema abune da yake da matuƙar tasiriri, a tsakanin al'umma. Yayinda wani bai da shi za kuga cewa yakan shiga tashin hankali yakan shiga damuwa wanda ze iya janyo masa wasu cututtuka daban, kamar yadda muka sani damuwa yakan janyo wato cututtuka kama daga kansu hawan jini da dai suransu. Wanda ba'a da buƙatan haka yayinda mutum ya shiga damuwa na babu ya kasance ya tashi ya nema. Kar ya zauna yace babunnan wato shi kenan shi rayuwar sa ta ƙare ko baze cigaba da rayuwa ba a'a yayinda ya shiga babu kar ya zauna wato ya ɗaura wa kansa wata cuta wadda zatazo ta dame shi. Ya kasance ya tashi ya huɓasa ya nema. Kama daga kan sana'o'i ba se lallai neman aiki wato ko na gwamnati ƙadai ko na ma'aikatu masu zaman kansu za ayi aiki ba, za'a iya wato neman ko da sana'a ce wadda zata taimaka wajan da mutum zai iya dogaro da kansa. Yayinda ka nemi sana'a zaka kasanc wato ka dogara da kanka ka pita daga wato halin babu da zaka zauna kana damuwa akan sa wanda ze iya janyo maka cututtuka daban-daban. Zaka iya tashi ka nemi ilimi, bayan ilimi ze iya taimakonka a gaba ka samu abinyi, bayan neman ilimi zaka iya neman sana'a wato akwai sana'u kala daban-daban wadda mutum ze nema ya kasance ya koye su ya iya su. Akwai sana'o'in hannu da dama wanda ake koyansu, baya ga wannan ma za kuga cewa akwai buga-buga da mutane keyi wato na wato aiki na kwadugo yayinda zasu rika ɗaukan kaya, suna kaiwa izuwa motoci ko izuwa ababan hawan wa'inda suke siya, wanda wato akan biya su kuɗi ire-iren wannan zirga-zirga yakan taimaka ƙwarai da gaske yayinda yakan ragewa mutane wato yawan tashin hankali da damuwa na babu, na rashin kuɗi, wanda ze iya janyo su wato ga rashin lapiya wanda ze iya janyo musu cututtuka daban-daban wanada ba'a da buƙatan haka. Baya ga nan wato yanayin lafiyar ka, yanayin yadda ka wani zakuga cewa sun rigada sunyi zirga-zirga sun nemi kuɗn sun samu amma za kuga cewa suna ɗauke da rashin lapiya suma da kalan nasu, wani zaku ga ya rigada ya samu kuɗin ya tara amma za kuga mafiya yawan irin wa'innan masu kuɗi sai kuga suna ɗauke da wasu cututtuka daban kamar wato misali ciwon siga, za kuga mai kuɗi yana fama da ciwon daya shapi ciwon siga, nagode.

Barka da war haka, a wannan fai-fai an mana bayani ne akan yanda uba wato ya fara zuwa ziyartan wato ɗaki da ake haihuwa yayinda ya faɗi wato ya yanke jikin sa a wannan guri. Gami da cewa wato zuwansa ne na farko daya fara ganin yadda mace ta ke ƙoƙarin haihuwa. Kamar yadda muka sani, wato ƙawarsu ce ta ke ƙoƙarin haiuwa. Kamar yadda muka sani wato haihuwa na mata sukan sha wahala a lokuta daban-daban. Yayinda za muga cewa idan mace ta tashi naƙuda na haihuwa akanyi ƙoƙari wajan kaita asibiti. Yayinda wato akwai wato malaman asibiti wanda suka shapi suka karanci wato gefen daya shapi karɓan haihuwa. Wanda sukan taimakawa mata ƙwarai da gaske. Yayinda shi wannan uba yake wannan ɗaki na karɓan haihuwa, a karansa na farko. Yayinda aka gwado yadda wato ma'aikaciya na wannan asibiti yanda ta ke ƙoƙari wajan taimako wato wannan kawar tasa dan ta samu ta haihu wato cikin ƙoshin lapiya. Yanda za'a ceto wato rayuwar ɗan a ceto kuma rayuwar ita ma uwan baki ɗaya, wanda za'a bi ne a ceto rayuwar su gaba ɗayansu. Yayinda muke gani wato suna iya bakin ƙoƙarin ta na ganin cewa wato an sun ceto rayuka wato na mata da suke ƙoƙarin haihuwa. Wannan ma wato an gwado mana yanda ake ta zirga-zirga akan ta yanda ake kaikomo wato na ganin cewa ta haihu cikin ƙoshin lapiya. Yayinda ta ke wannan naƙuda kamar yadda muka sani, abu ne da yake da matuƙar wahalan gaske, abu ne da wato yake da matuƙar kuma hatsarin gaske, sabida akan iya rasa wato ran uwa ta ke sannan akan iya rasa ran ɗan ma ta ke, wanda daga bisani za kuga cewa shiyasa ake ƙoƙari a tapi asibiti yanda za'aje a samu wa'inda suka karanci abun yanda za su karantar ta yanda za'a samu wato a ceto rayukan su baki ɗaya. Kamar yadda muka sani, ba,a ba ba kowa ne ke shiga irin wannan ɗaki na haihuwa ba. Sabida ganin wato yanayin wahala da mata ke sha. Yayinda wannan yayi ƙoƙari ya shiga ya ga yanayin yanda ta ke wahala kafin ta haihu. Wanda ta ke ya yanke jikin sa wato ya suma a wurin wanda shima akayi ƙoƙarI aka ceto rayuwar sa. Daga bisani wato ita wannan mata mai naƙudar haihuwa anyi sa'a wato ta haihu cikin ƙoshin lafiya. Sannan ta haipi ɗan ta na miji, wanda da ita da wannan jariri ko kuma in ce da wannan ɗa duk dun fito ne a cikin koshin lapiya. Wanda gaɓa ɗayan su sun pito watoanyi sa'a gaba ɗaya sun pito wato a cikin koshin lapiya da ita da ɗanta. Wanda daga bisani, ake bada labari yadda abin ya faru, nagode.

Barka da war haka a wannan pai-pai an gwado mana ne wato ilimi da ake koyar sa wato a makarantu kama daga makarantar firamari, izuwa makarantar sakondiri, izuwa wato makarantar sakondiri izuwa jami'a da dai sauransu. Baya ga shi da kuma wato ilimi, na rayuwa. Kamar yadda muka sani ilimi da ake koyan sa a makarantu, wato ilimi ne da yake da matuƙar mahimmanci ko kuma ince duka wa'innan ilimi da ake gudanar da su wato dukansu ilimi ne da suke da matuƙar mahimmanci Idan muka ɗauki ɓangare ɗaya ilimin da ake koyar su a makarantu wato ilimi ne da yake da tsare-tsare a cikin sa. Yayinda zaku ga cewa akwai matakai da ake bi kama daga kan nozari, firamari, zuwa jami'a da dai sauransu. Wannan ilimi yana kunsha ne da tsare-tsare a cikin sa. Kamar yadda muka sani akan sa yara a makaranta. Yayinda za suje su koyi darussussuka wa'inda suka shapi lissafi, suka shapi kiwon lafiya, suka shapi noma da dai sauransu. Wanda zai iya janyowa nan gaba wato su tsaya da kafafun su su taimaki al'umma su taimaki kansu su taimak ial'umma baki ɗaya Kamar yadda muka sani akan karanci abubuwa da dama wanda ze jayo janyo wato dogaro ga kai. Wanda idan mutum yazo ya samu abinyi ze kasance ya dogara ga kansa ya dogara kuma al'uma ma sun dogara ga su. Wato yanayin yanda a cikin wa'inda sukayi wannan karatu za'a iya samun wato wa'inda zasu zamo manya wato bama a jihar su ba, a ƙasa ma baki ɗaya. Za'a iya samun shugaban ƙasa za'a iya samun gwamnoni za'a iya samun wasu manya-manya wa'inda zasu rike manyan mukamai wato a irin wannan karatu. Karatu ne da yake da matuƙar mahimmanci yake da matuƙar tasiri yake kuma taimakon wato kai da kai yake taimakon wanda yayi wanda yake taimakon kuma al'umma baki ɗaya. Sannan baya ga shi wannan ilimi da ake ɗaukansa a makaranta wanda yake da tsada-tsada a cikinsa, wanda yake da abubuwa da ake bi a cikinsa, wato bayan shi wato se kuma ilimi na rayuwa idan muka ɗauki ilimi na rayuwa shima wannan gefe abu ne da yake da matuƙar mahimmanci, abu ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma. Yayinda za kuga cewa wannan ilimi ba wai se anje makaranta ne an koyeshi ba. Ba ilimi ne da yake da wani tsari a cikin sa wanda se an bi wannan tsarin kafin a yi ba ilimi ne da ake ɗaukanshi a gida. Wanda yau da kullum yana yin rayuwa zaka dauki wannan ilimi walau a cikin gida ne, da wa'inda kake mu'amala da su walau a cikin abokan ka ne zaka ga cewa kana ɗaukan wani darasi ko ince wani ilimi wanda da bakada shi walau a wani guri ne ka je zaka ɗauki wani ilimi wanda bakada shi. Wannan ilimi ne da ake koyanshi na rayuwa wato a gida duka wa'innan ilimimmika wato suna da matuƙar mahimmanci a rayuwar mutane, nagode.

Barka da war haka, a wannan fai-fai an mana bayani ne akan ire-iren gwamnati da muke dasu. Kamar yadda muka sani wato gwamnati sun kasu wato kashi daban-daban. Yayinda za muga cewa wani gwamnatin akan zaɓi wato mutane ne ƙalilan wa'inda wato zasu zasu zaɓi wannan wato shugaba, kamar yadda muka sani irin wannan wato ba'a taro na kuri'u da dai sauransu. Baya ga wa'innan wato akwai gwamnatin da mulki ne da zaku ganshi na dimokraɗiyya. Kamar yadda muka sani mulki na dimokraɗiyya, ya ƙunshi wato yanayin yadda za'ayi zaɓe, ko kuma ince yanayin ƙuri'u na jama'a wanda akan bada dama ne mutane, al'uma na wannan kas na kasar baki ɗaya su pito su wato zaɓi wanda suke da buƙata, wanda sukeda ra'ayi, kowa ze zaɓi ra'ayin sa ze zaɓi wato abinda yake da buƙata ze zaɓi shugaban da yake ganin cewa shi ze jagorance shi shi ze kawo masu cigaba a ƙasar sa da dai sauransu. Yayinda za muga cewa akanyi ampani wani wato da duk bayan shekara huɗu yanda za'a gudanar da wannan zaɓe. Za kuga cewa mutane sukanyi kuri'u kama daga kan wato wa'inda suka kai shekara sha takwas izuwa sama wanda duk zasu fito wato suyi kuri'a su ƙaɗa kuri'ansu a bisa ra'ayinsu. Kowa akan basshi ne ya zaɓi abinda ransa yake so a wannan mulki ko ince a wannan gwamnati ba'a sa mutum ya zaɓi dole akan barshi ne ya je ya zaɓi ƴancin sa ya zaɓi wanda yake ganin ze jagorance shi ya zaɓi wanda yake ganin ze kawo musu ci gaba a ƙasa wanda za kuga cewa za'abi duk ƙananan hukumomi kama daga kan wato ƙananan hukumomi izuwa jahohi zuwa wato ko'ina ƙasan baki ɗaya. Kowa yana da damar da ze fita in har ya kai wannan shekaru ya kaɗa ƙuri'arsa, yayinda za muga cewa akanyi zaɓe bayan anyi zaɓe wato akan haɗa kuri'u yanda za'a ƙidaya kama daga kan na ƙananun hukumomi da akayi izuwa a kawo su jiha baya ga jiha za'a je a haɗa su wato a babban birnin tarayya yanda za'a haɗa wato duka jahohinnan a ƙirga ƙuri'unsu yadda kowace jiha zata kai ƙuri'anta a ƙirga wanna ra'ayi ne na jama'a, gwamnati ne na jama'a, wato da jama,a kuma ake yinsa Yayinda aka ƙirga ƙuri'u aka ga cewa ga acikin wato wa'inda suka tsaya takara ga wanda nashi kuri'an yafi yawa se a ɗauki wannan wato shugabanci a bashi yayinda sauran kuma za suyi haƙuri wato su bi wato abinda mafiya yawan rinjayan jama'a suka zaɓa. Wannan mulki na dimokraɗiyya. mulki ne shima da yake taimakon al'umma baki ɗaya sabida zaɓi ne na mutane zaɓi ne na al'uma, nagode.

Barka da war haka, a wannan fai-fai an mana bayani ne akan wato ma'aikata na gwamnati yanda suke gwada wato murna da kuma jindaɗi da kasancewar wato albashi da ake biyan su ya musu wato dai-dai. Kamar yadda muka sani a ma'aikatu na gwamnati akwai ma'aikata da dama kama daga kan ma'aikatan kiwon lafiya, ma'aikatan ilimi, ma'aikata na noma da dai sauransu. Duka wa'innan ma'aikatu wato sun kunshi wato taimakon al'uma baki ɗaya. Yayinda suke suka fito suke gwada cewa yanayin albashi da ake biyansu yayi musu yanayin tsare-tsare da rabe-rabe na albashin su yayi musu, yayinda albashin yakan banbanta daga wani wuri izuwa wani guri amma yanayin wato rabe-raban ya musu yana kuma faranta musu. Kamar yadda muke gani wato an gwado wa'inda aka zauna akayi hira da su wato daga ma'aikatu daban-daban wanda kowannan su ma'aikatu ne wato na gwamnati. Yayinda akayi fira dasu sun gwada farin cikin su sunyi bayani akan yanayin wato yanda ake biyansu albashin su wannan biya yayi musu, yana kuma faranta musu su gudanar da abubuwa na rayuwar su yadda ya kamanata. Kamar yadda muka gani wato a bayanin su yayinda suke farin ciki wato bayan albashi da ake basu akan taimaka musu wajan da wato koda a asibiti ne zaku ga cewa akwai ragi na kuɗi da ake cira a albashin su wanda ake taimaka musu da shi wato a wajin kiwon lafiyar su, idan ma mai iyali ne da shi da iyalin sa idan ma mara iyali ne wato yakan kawo wasu nashi guda uku ko da matar da ƴaƴansa uku izuwa huɗu wanda ake taimaka musu a asibiti. Baya ga nan akwai taimako da ake wa ma'aikata na gwamnati wanda ake cirewa a albashin su yayinda suka kai shekaru suka gama shekarun da za suyi aiki akan ɗauki kuɗi a basu a dunƙule wanda zasu taima ze taimake su ganin wajan wato ci gaban rayuwan su, ire-iren wannan wa'innan abubuwa yana taimakawa ma'ikatan gwamnati sosai yakan faranta musu kuma sun gwada farin cikin su a yanayin albashin ma kansa yanda yake yi musu. Baya ga wannan har ma akayi hira da wata yayinda take bada bayani kan cewa tayi aki da farko a ma'aikata wato mai zaman kansa wanda anan ma ana biyanta albashi, amma ta banbance a tsakanin su yayinda daga bisani tazo ta samu aiki a ma'aikatar gwamnati wanda tayi bayani akan cewa aikin data samu a na gwamnati wato ya fi mata aikin da daa tayi a ma'aikata wato masu zaman mai zaman kansa wato ta gwada farin cikin ta na samun aiki da tayi na gwamnati kuma ta gwada cewa wannan aikin gwamnatin yafi mata aikin da tayi a baya wato na masana'anta mai zaman kansa, nagode.

Barka da war haka, a wannan fai-fai an gwado mana ne wato hali irinna tsapta kamar yadda muka sani tsapta abune da yake da matuƙar mahimmanci tsapta abune da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'uma. Yayinda yake ƙarawa mutane lafiya wato a jikin su baki ɗaya, kamar yadda muka sani an gwado mana ne yanda wannan mata ta para da tsaptali wato na tsapta, kama daga kan shara na gidanta, bayan shara wato an gwado mana takan wato tattara kayayyaki na wasan ƴaƴanta wanda muke gani wato yara, sukanyi wasa su barbaje kaya a cikin gida yayinda se an tattara wa'innan kaya takan haɗasu wuri huda takai izuwa ɗakin wannan yara wanda bayan ta kwashe takan tsaftace wannan ɗaki. Bayan ta tsaftace wannan daki na zaman yara takan je ta gyara musu ɗakin su takan gyagyara ɗakin da ake kwana kama daga kan shimpiɗi na ga zanin gado wato takan kaɗa ko ina tayi shimpiɗi bayan ta kaɓe tayi shimpiɗi takanyi goge-goge wato a a a ɗaki na zama wanda za muga cewa takan goge talabijin takanyi sauran abubuwa da suka shapi na goge goge na cikin gidanta. Wa'innan ayyuka ne wato halayya ne na tsapta sannan takan koma madafa wabda takan tsaftace wannan madafa yayinda za tayi girki bayan tayi girki wato takanyi girkin ma a tsaptace, wanda za muga cewa kirkin komai a cikin tsapta ta ke yinsa bayan ta gama da wannan girkin takan haɗa wato ganyan shayi wanda shima takanyi amfani ne da tsaptataccen ruwa wajan da zata yi shi wanda komai yayinda akayi abinci a bisa tsapta wato yakan taimaka ƙwarai da gaske wajan kiyaye lafiya na mutane. Yayinda kamar yadda muka gani bayan tayi wannan abinci na tsapta ta gama da tsaptar kitchen din madafar ta ko ince kitchen ɗinta, takan dawo wato ta gyara inda za su zauna ma su ci wannan abinci, yayinda komai da ta ke yinsa a halayya na gidanta takan yi shi ne wato a a cikin tsapta yayinda duk abinda zata taɓa takanyi ampani da tsapta wajan yinsa kama daga kan wato da tayi girkin ma ta gama an gwado mana yanda ta ke wato wanke-wanke wanda tsapta ne na cikin madafa baya ga wanke-wanke akwai share wato cikin madafan kansa sannan akwai abinda ya shafa goge-goge na kayayyaki da tayi amfani da shi, wanda duk abubuwan da ta ɓata ta wanke sannan ta goggoge su kafin nan daga bisani wato tayi wannan girki. Bayan ta gama takai ga inda zasu je su zauna su ci wanda gidan ta ya kasance a tsaptace wannan halayya, halayya ne na tsapta wanda yakan ƙarawa mutane ma lafiya a jikin su, nagode.

Barka da war haka, wannan fai-fai an mana bayani ne akan hanya wato na lafiya da zaka bi ka kiyaye abinda za'a dawo maka dashi, kamar yadda muka sani kai abu a dawo maka da shi ba abune da mutane suke da buƙata ba abu ne da yakan jawo ɓacin rai wato a tsakanin mutane, wanda idan mutum ransa ya ɓqci za kuga cewa yakan janyo masa wato wasu cu cututtuka daban-daban a cikin rayuwar sa wanda ba'ada buƙatan haka yayinda za kuga aka dawo wa mutumda abu mutane sun kasu kashi-kashi wani wasun abu kaɗan sukan ɓata musu rai, wasu kuma se abu yayi yawa sannan ransu yakan ɓace. Yayinda sukayi abu aka dawo da shi se kuga sun shiga tashin hankali sun shiga damuwa wanda daga bisani za kuga cewa yakan jawo musu wasu cututtuka kama daga kan hawan jini, da dai sauran cututtuka na damuwa wanda ba'ada buƙatan haka. Yayinda kayi abu aka dawo da shi wato yana da kyau a ce ka ƙara kaimi ka kƙara zage dantse wajan gudanar da wannan abu. Kamar yadda muka sani ko da i wato koda jarabawa ne na makaranta kayi misali, aka dawo maka dashi wato wannan ba shi ze gwada cewa ka sa kanka a cikin tashin hankali ko kasa kanka a damuwa wanda ze cutar da kai ya maka illa a cikin rayuwar ka ba a'a ba'ada buƙatan haka yayinda faɗi jarabawa ana da buƙata ka ka natsu wato ka zauna ka nutsu ka kwantar da hankalin ka wannan kwanciyar hankali da zaka sa wa kanka shi ze baka ka kuma ƙara ƙaimi wato da dagewa waja yin karatu da fahimta abinda ake koyar da kai yanda idan ka sa ke wannan jarabawa ze kasance zaka ci a karo na biyu. Yanda zaka cigaba da rayuwar ka wato cikin koshin lafiya zaka cigaba da rayuwar ka cikin farin ciki zaka cigaba da rayuwar ka cikin nishaɗi baya ga ma wannan wato ko da a na'ura mai ƙwaƙwalwa ne aka ɗauki musali idan kana cikin wato gudanar da wasu ayyuka a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa yayinda abin ya rikice maka ko ya dawo maka ya chaɓe maka yadda baka gane wa ko ya ɓata maka wato ayyukan da kake yi wato yayinda kake aiki a na'ura maiƙwaƙwalwa abinda za kayi shine zaka iya tashi ka bar wannan na'ura ka samu wuri wato a gefe kaje ka keɓance ka zauna ka samu kwanciyan hankali a wannan guri inda rywan sanyi ka samu ruwan sanyi ka sha wanda ze kwantar maka da hankali izuwa wani lokaci da zakaji wato hankalin ka ya kwanta kapin ka koma ka cigaba da ayyukan ka yana da kyau wato ya kasance idan hankalinka ya tashi aka dawo maka da abu kaan lokaci bada wani ɗ da zaka samukwanciyar hankali kana iya kuma ziyartan da zaka samu nishaɗi wato zaka iya ziyartan wurare da zasu saka farin ciki wurare na shakatawa da dai sauransu, nagode.

Barka da war haka a wannan fai-fai an mana bayani ne akan yadda tsara-tsaran wato birane ta ke kamar yadda muka sani tsare-tsare na birane wato yana da matuƙar mahimmanci yanada matuƙar tasiri a tsaƙanin al'uma kuma tsare-tsaren birane wato wurare ne da suke gwanin ban birgewa gwanin ban sha'awa. Yayinda za kuga cewa akwai manya-manyan gidaje na al parma kama daga wato gidaje na gwamnati gidaje na sarauta wato da dai sauransu akwai katafarin ko ince gine-gine da akeyi wanda gwanin ban birgewa gwanin ban sha'awa wanda ake samun su wato a birane. Baya ga nan wato birane wuri ne da yake ɗauke da jama'a wato daban-daban kama daga kan maza izuwa mata wanda kowanne ya ke zirga-zirga in gari ya waye wajan gudanar da harkokin sa na yau da kullum. Yayinda za kuga cewa wasu sukanyi ƙoƙari wajan pita wurin sana'ar su wasu sukan ƙoƙari wajan fita wato wurin aikin su kamar yadda muka sani ne tsare-tsare na birane yana ɗauke da ma'aikatu masu zaman kansu da dama yana ɗauke da da wato kungiyoyi masu zaman kansu suma da dama wanda dukw wurare ne na samun ayyukan yi. Sannan wato yana ɗauke da ma'aikatu na gwamnati wato wurare daban-daban wanda duk wurare nw na samun ayyukan yi shiyasa za kuga cewa a birane idan gari ya waye jama'a na ta taro ko ince na kaikomo yayinda kowa yake zirga-zirga da harƙalla na gurin aikin sa wasu ƙoƙarin tafiya wurin aiki wasu sukan ƙoƙarin tafiya wurin sana'a yayinda kowa ya ke gudanar da ayyuka wato na rayuwar sa. Baya ga nan za muga cewa wato tsare-tsare na birane wato ya kunshi wurare daban-daban wadda kama daga kan wurare na shakatawa da za'a je a ziyarta wanda za'a same su wato kala daban-daban za kuga cewa akan samu manya manyan otal wadda za'aje a gudanar da biki ko a gudanar da wasu hididdimu na rayuwa na jindaɗi na nishaɗi da dai sauran su. Sannan akan samu abubuwa da dama wato na more rayuwa a cikin birane kamar yadda muke gani za kuga cewa akanyi wato gini na musamman wato na gwamnati wanda za muga cewa anan ake samun gidan gwamna na wannan jiha za'a sameshi ne a cikin birni sannan za'a samu wasu manya-manyan ma'aikatu wanda za kuga cewa wurare ne katafarin wurare da aka gina kuma akan samu manyan mutane da suke gine-gine na gurin birgewa na ban sha'awa yanayin tsare-tsare na birane wato yana cike da ɗinbin al'uma wanda kowa yake gudanar da ayyuka da harkoki na rayuwar sa, nagode.

Barka da war haka a wannan faifai an mana bayani ne akan yadda abota wato ya kan taɓa wato ƙwaƙwalwar mutum kamar yadda muka sani sau dayawan lokaci wato mutane su kan wato bar abota ya taɓa musu wato rayuwarsu yayin da ze taɓa musu wato ƙwaƙwalwarsu yayin da za ku ga cewa su kan yi mu'amala da abota wato fiye da ma iyayensu da suka haife su wanda za ku ga cewa rayuwarsu gaba-ɗaya ya kan ta'allaƙa ne mafiya yawan rinjaye akan abokansu yanayin da za su ga cewa ko da ɗalibi ne a makaranta ko ɗaliba a makaranta za ku ga yanayin gudanar da rayuwa tun daga makarantar wani za ku ga wato duk abin da ze yi ya kan yi ne da aboki ko ta kan yi ne da ƙawa yayin da za ku ga cewa ita wannan ƙawa yayin da take sa ta akan hanya wajen yin karatu da de sauransu wanda kamar yadda muka sani a abokai ko a ƙawaye akwai waƴanda ba na kirki ba wanda za su rika sa wato mutum ko da yaushe hankalinsa yana kan aboki ko hankalinta yana kan ƙawa yayin da za ku ga cewa wasun ba sa samun ma lokaci da za su zauna su yi karatu se lokaci da za su zauna su yi ta fira da abokansu ko su yi ta fira da ƙawayensu wanda wannan wato ya kan ɗauke musu hankali wato ya taba musu ƙwaƙwalwa ba ra su maida hankali akan ma asalin karatu da aka kai su ba baya ga nan ma za ku ga cewa wasu abokan ko ƙawayen har izuwa gida yayin da a makarantan ma aka je aka zauna tare aka gudanar da rayuwa tare aka ɓata lokaci tare se ku ga a gidan ma sun zo sun sake haɗuwa wato a gida ma ba za su zauna wato a gidajensu yayin da za su sake fita su haɗa kai yanayin yanda suke gudanar da rayuwa wato ba su da lokaci ma da za su zauna wato a gidajensu ko da iyalinsu in yaro ne ka ga ba ya da lokaci iyayensa kamar yadda yake da lokacin aboki ire-iren waƴannan abubuwa wato su kan taɓa ƙwaƙwalwa sanadiyan wato aboki ko kuma ince sanadiyar ƙawa yanayin mu'amalrka yanayin daɗewan da ake yi a gudanar da rayuwa sai ku ga ɗauke wa mutum hankali ko kuma ku ga ya ɗauke wa yaro hankali wajen gudanar da ayyukansa da ze yi na yau da kullum a cikin rayuwarsa se ya kasance masa wato abubuwansa da ayyukansa da duk wani abun da ze yi yana ta'allaka a gurin aboki yanda abokin nan yake sa su a kan hanyar abin da ze yi da wanda ba ze yi ba wanda rayuwarsa ze kasance yana a me bin wannan aboki ne ba ze maida hankalinsa shi kaɗai akan abin da yake da burin ya cimma ko kuma yake da burin ya gabatar da shi ba wanda wannan yawan zama yawan mu'amala ya kan wato taɓa yanayin ƙwaƙwalwarsa

Barka da war haka a wannan fai-fai an mana bayani ne akan yadda nishaɗantar wa yake da amfani, kamar yadda muka sani nishaɗi ko ince nishaɗantar wa abune da yake da matukar mahimmanci abune da yake da matukar tasiri a tsakanin al'uma. Yayinda za muga cewa yakan taimaka a lokuta daban-daban wa mutane, yayinda za kuga cewa mutane wasun suna ɗauke da ɓacin rai da abubuwa da yake janyo musu ɓacin rai da tashin hankali a cikin rayuwar su. Wanda za muga cewa mutane da dama suna ɗauke da cututtuka wa'inda suka samu na suka um fuskanci wato su na tashin hankali kamar za kuga cewa yayinda mutum ya shiga damuwa ko wani abu ya dameshi yayinda ya samu wato abubuwa da za sanya shi nishaɗi yakan taimaka kwarai da gaske za kuga cewa wani damuwa yakan janyo masa ciwon hawan jini dama sauran cututtuka wanda ba'a da buƙata yayinda wato nishaɗantar wa yakan taka rawar gani wajan kawar da irin waƴannan matsaloli da dama. Wanda za kuga cewa idan mutum ya shiga ɓacin rai koda ma be kai gama ciwo ya kama shi ba ya samu gurin da ze samu nishaɗi ko yaje gurin da za'a nishaɗantar da shi ko yayi wasu abubuwa da zasu sanya shi nishaɗi za kuga cewa wato yakan taimaka masa kwarai da gaske wajan kawar masa da wannan ɓacin rai yanda ze manta da abinda yake daminsa ko abinda ya faru da shi wanda ya sanya masa ɓacin rai ze maida hankali wato um a wurin ci gaba da rayuwar sa cikin farin ciki da kuma nishaɗi. Yayinda za muga cewa wa'inda suke saka damuwa a ransu in basu nemi irin wa'innan wurare da ze sanya su nishaɗi ba se kuga cewa wato wata cuta ta kama su wanda ba'a da buƙatan haka shi yasa sau da yawan lpkuta yana da matuƙar muhimmanci abune me matuƙar amfani ya kasance wato muna um muna zuwa wuraran daya shapi wato nishaɗantarwa misali wato um yanayin yanda kake cikin ɓakin ciki ko damuwa ze taimaka wajan kawar maka da damuwa ze taimaka maka wajan kawar maka da baƙin ciki ka ziyarci wato inda ko kuma ince akwai inda ake zuwa wato a kunna pina-pinai wanda za'a kalla wanda ze janyo ayi wasnni a wannan guri na rawa da dai sauran su. Wannan yakan farantawa mutane rai yakan kawar musu da damuwa a gaban su wasun ma in masu cuta ne yakan kawar musu da wannan cuta wato a jikin su. Yayinda za muga cewa akwai wurare na fikira wanda ake bada labari na abin dariya wanda ze nishaantar da mutane ziyartar irin wa'innan wurare ma duk sukan taimaka wajan samun lafiya wato da rage wa mutane damuwa a cikin ransu, a cikin ransu, nagod nagode.

Barka da war haka a wannan fai-fai an mana bayani ne akam yadda zamu kawar da damuwa wato a gaban mu ko kuma ince da damuwa a cikin ranmu kamar yadda muka sani damuwa abune da yake janwa mutane tashin hankali wanda yakan iya janyo musu cututtuka daban-daban wanda ba'a da buƙatan haka shiyasa sau da yawan lokuta yana da kyau a ce mun samo wato hanyoyi da ze kawar mana da damjuwa a gaban mu sabida shi damuwa babban illa ne kuma babban cuta ne wato ga rayuwar mutum. Yayinda mutum ya shiga damuwa wau mutanan sun banbanta da abu kaɗan za kuga cewa ya sasu a cikin damuwa ya sasu a cikin tashin hankali wasu kuma se abu yayi yawa za kuga cewa ya damesu ya sasu a cikin tashin hankali toh yayinda aka shiga cikin damuwa yana da kyau a ce an samo maslaha an samo mafita wanda ze kawar wa mutum da wannan damuwa a cikin ransa wanda wato ze cigaba da rayuwar sa yadda ya kamata. Ze cigaba da rayuwar sa ba tareda wannan damuwa ko tsahin hankali ba wanda ze iya janyo masa wasu cututtuka da ba'a da buƙatan haka, yayinda mutum ya shiga damuwa ana da buƙata wato ya samu ma'ana wurare na shakatawa wanda ze sa shi farin ciki ko ya riƙa wasu abubuwa a cikin gidan sa wanda ze sashi nishaɗi da kuma farin ciki misali, akwai wasanni da ake yin su da kayayyakin wasanni na cikin gida wanda yake wato mutum idan yana cikin yin wannan wasa ze kasance a cikin farin ciki ze iya kawar masa da damuwa da yake wato a gaban sa. Baya ga wannan idan aka ɗauki misali na gaba za'a samu akwai talabijin in a cikin gida ne ma za'a iya samun talabijin a kunna. Wanda kalle-kalle a cikin talabijin wato yakan kwantar wa mutum da hankali ya kawar masa da damuwa dake gabar sa ba lallai se talabijin ba ko ga wa'inda ba suda talabijin za su iya amfani in suna da na'ura mai ƙwaƙwalwa zasu iya amfani da shi wajan kalla-kalle na abubuwa da ze janyo musu farin ciki su manta da damuwar da ke gabansu. Baya ga nan wato za'a iya fita wuraran shakatawa, akwai wurare da ake gayyata na shagali wato na farin ciki wanda za'aje a gudanar da da wasu wato wasanni da ze sanya mutane a nishaɗi, sannan wato ya sanya mutane a farin ciki. Baya ga nan akwai wurare da za kuga cewa akan gayyaci wuri na nishaɗi na fikira wanda masu basira masu iya magana wato na ban dariya na barkwanci zasu fito. Yayinda za'a fito a bada labari da ze sanya mutane a cikin dariya ze sanya mutane dariya ze sanya su nishaɗi wannan ma yakan taimaka kwarai da gaske wajan kawar wa mutane da damuwar da ke gaban su wajan kawar musu da mantar da su wato damuwa da suke ciki. Ire-iren wa'innan abubuwa sukan taimaka kwarai da gaske nagode.

Barka da war haka, a wannan pai-pai an gwado mana ne yanda za'a wato ƙirƙiri shiye-shirye na aiki. Kamar yadda muka sani, zaka iya wato rubutawa ko zane yanayin shirye-shirye na aikin da zaka yi ko ince na aikin da kakeyi misali, wato idan aikin ka ya shapi zuwa litini ne izuwa wato juma'a kamar kwanaki biyar kenan a mako ko ince rana biyar za kuga cewa aikin ya danganta daga yanayin wato yanda aka ɗauke ka ko wani ma'aikata wato akwai tsare-tsare na zuwa wurin aikin su. Yayinda zaka rubuta ka bi dokoki na wato inda ka samu aiki ko ince inda aka baka aiki idan a wa'innan ranaku ne aka saka wato za kayi hutu na kwana biyu kenan a mako kama daga kan izuwa ranan asabar zuwa ranan lahadi. Wa'innan ranaku ze kasance maka ranaku ne na hutu, sannan ranakun zuwa wurin aikin ka ze kasance kwanaki ne guda biyar ma'ana ranaku daga kan litini izuwa ranar juma'a, wa'innan ranaku sune zaka gudanar da aikin ka, sannan akwai wato ranakun zuwa wurin aiki. Baya ga nan za kuga cewa wa'innan ranaku suna da matuƙar mahimmanci, ya kamata a ce wato mutane sun ƙirƙiri wato rubutu ko sun ƙirƙiri shirye-shirye na yanda za su tsara su gudanar da ayyukan su wato a bisa tsarin yanda aka ɗauke su ba tarada an samu matsala ba. Yayinda ka tsara abu ka shirya masa ka rubuta shi kuma ka bi dokoki zaka ga cewa ka gudanar da aikin ka yadda ake da buƙata haka lokaci da za kayi a wurin aiki. Kamar yadda muka sani lokuta ya danganta wani aikin akan badaa shi a fita ne wato da karfe bakwai na safe izuwa ƙarfe huɗu na yamma wanin daga ƙarfe takwas na safe izuwa ƙarfe biyar na yamma wasu ma sukan je ƙarfe shida wato da dai sauransu. Yanayin wato lokuta da za'ayi a wurin aiki za kuga wasun akanyi awa biyar awa shida ya danganta daga yanayin wato inda aka ɗauke ka a wannan aiki. Yanayin wurin aikin wato da dokoki da tsare-tsare na ko wani ma'aikata wanda za kaga cewa idan aka baka kayi ƙoari ka bi wannan dokoki ka bi tsare-tsare ka shirya yanda zaka gudanar da wato yanayin ayyukan ka ba tarada ka samu matsala ba yanda zaka gudanar da ayyukan ka akan lokaci ka je akan lokaci ka kuma yi aikin ka yadda ya kamata. Shiyasa ire-iran wannan tsare-tsare yana da matuƙar mahimmanci yana taimakon al'umma, sannan wato akwai yanayin lokacin da aka ɗauke ka a aiki za muga cewa wani aikin ba wai aiki ne da se an shekara ko talatin da biyar ko shekara nawa sannan za'a gama shi ba akan ɗauki aiki na huchan gadi wanda idan ka shekara ɗaya ko ka shekara biyu ya danganta daga yanayin yanda suka ɗaukeka a wannan aiki za'a iya sallaman ka, nagode.

Barka da war haka, a wannan fai-fai an mana bayani ne akan yadda zamu shawo wato kan jarabawa na rayuwa. Kamar yadda muka sani rayuwa tana ɗauke ne da jarabawa kala daban-daban yayinda za muga cewa rayuwar wato takan sauyawa mutin a duk lokacin da ta taso wato ma'ana wato mutin yakan iya ganin jarabawa na rayuwa wato kala daban-daban amma yayinda ya samu wannan jarabawa ya kasance yakan ci wannan jarabawa abinda nake nufi anan wato ba wai jarabawa na makaranta ƙaɗai ba jarabawa na rayuwa baki ɗaya yayinda za muga cewa mutane yayinda suka shiga jarabawa na rayuwa za kaga wasu sun kasance a cikin tashin hankali sun kasance a cikin wato ɗagawa kansu damuwa suna ganin kaman cewa rayuwar su ta ƙare su ba zasu cigaba da gudanar da rayuwa ba wanda ba haka abun yake ba yana da kyau duk lokacin da kaga jarabawa ya kasance kaci wannan jarabawa walau na rayuwa walau ma a ko ina kake yayinda toh wato kaga jarabawa wato shi jarabawa mutum yana tafiyar rayuwar sa ne tareda jarabawa ze iya ganin jarabawa kala daban-daban. Yayinda za muga cewa wani yakan taso a rayuwar sa wato yana da kuɗi sosai wanda yake gudanar da rayuwar sa da al'amurar rayuwar sa wanda a lokaci guda ze iya ganin wato jarabawa na rayuwa ku ga cewa ya dawo bai da ko sisi ya dawo abin tausayi ya dawo wato abin wato tausayi. Yayinda idan ya shiga irin wannan hali na babu ya kasance wato be sa kanshi a cikin damuwa ko ya sa kanshi a cikin tinani ba ko kuma yayi tinanin cewa shi rayuwar sa ta ƙare ba a'a ana da buƙata yasa wato hakalinsa akan rayuwarsa da ze yi a gaba ya mance da wannan babu na rashin kuɗi da yayi ya kasance mai cigaba da rayuwar sa wanda zeyi tinanin cewa ze iya nema a gaba kuma ya samu ya sa ranshi wato a cikin kwanciyar hankali yadda ba ze janyo mishi damuwa ba dan ire-iren irin waƴannan jarabawa wasu idan suka gani sesu sa kansu a cikin damuwa su sa kansu a cikin tashin hankali wanda ze iya janyo musu wasu cututtuka na daban wanda ba'ada buƙatan haka. Sannan akwai jarabawa na rayuwa wato kala daban-daban wani yana nan za kuga cewa ya rasa wani nashi wanda wannan jarabawa ne yana da kyau a ce ka manta da abinda ka rasa kasa hankalinka a kan rayuwar ka da za kayi a gaba kasa hankalinka a kan abinda za kayi a gaba wanda zaka taimaki kanka har ka taimaki al'uma ma baki ɗaya wato yanayin sa damuwa a rai ba abune da ake da buƙata ba ya kasance duk lokacin da wani abu ka ganshi na jarabawa a rayuwa ya kasance ka manta da shi ka cigaba da rayuwar ka yanda ya kamata. Sabida ka anfani kanka ka amfan ka anfani al'uma baki ɗaya, nagode.

Barka da war haka a wannan pai-pai an mana bayani ne akan yanda zamu shawo kan abinda muka yi shi a bisa kuskure. Kamar yadda muka sani kuskure wato akan yi shi a lokuta daban-daban kuma ba wanda wato za'ace wato yapi ƙarfin kuskure kuskure wato ko da kana yin abubuwa a dai dai yadda ya kamata ko kuma kana yin abubuwa kullum za'a samu randa wato za kayi kuskure a kan wannan abun. Kamar yadda muka sani kuskure akan yi shi a lokuta daban-daban wanin za kaga cewa idan sukayi kuskure se ya kasance abin ya dame su ya tayar musu da hankali wanda ba'ada buƙatan haka Yayinda mutum yayi abu a bisa kuskure wato ana da buƙata ya natsu ya kasance ya maida hankali akan yadda zeyi wannan abin a a gaba sabida babu wanda yapi ƙarfin wato kuskure a cikin rayuwar sa za kuga cewa mutum ko da a wurin aikinsa ne ya na aiki wato a lokuta daban-daban yakan gudanar da aikin sa dai dai wanda za ku iya samu rana ɗaya wanda idan yay wannan aikin za'a samu kuskure a ciki zeyi shi ba dai dai yanda ake da buƙata ba. Toh yayinda ya kasance haka ya faru da mutum kar ya tashi hankalin sa ko yace shi ya bar wannan aiki dan yayi kuskure kuskure idan aka yi shi wato ana da buƙatan ne ai em a ƙara kaimi wato em a ƙara zage dantse a dage yanda za'ayi a gaba wato a gyara wannan kuskure kamar yadda na em aka sani ne bayan anyi kuskure akan iya gyarawa yayinda zaka samo hanyar da za kayi ka gyara wannan abun idan ma aiki ne ka gyara yanayin aikin ka yanda zaka ga wato ka cigaba a yanayin abubuwan da kake gudanar wa akanyi kuskure a wurare daban-daban ko da a wato wurin sana'a ne wato akanyi kuskure yayinda mutum yayi kuskure karya kasance wato ya zauna ya dame shi ko ya sa damuwar a ransa ana da buƙatan idan kayi kuskure ya kasance ka manta da wannan abin kai ƙoƙarin yanda za ka kawo ci gaba a rayuwar ka wadda rayuwar da za kayi a gaba yana da matuƙar mahimmanci na yanda zaka tsaya da kafafuwan ka ka taimaki kanka har ka taimaki al'uma ka taimaki wasu ma daban shi yasa ya ke da kyau a duk lokacin da mukayi kuskure ya kasance mun tsaya mun ɗauki darasi akan wannan abu. Wato kuskure yakan jawo mutum ya ƙara kaimi ne ya ƙara gane wato abinda ze gudanar a gaba. Yayinda kayi kuskure za kaga cewa za ka ƙara wato yanayin yanda za kayi wannan abun yanda zepi yadda kayi yadda ze jawo maka cigaba wato a rayuwan ka dan kuskure ma wato yakan ɗaɗa ƙarin ilimi wa mutum. yayinda mutum yayi abu yayi kuskure za kaga cewa ya ƙara kaimi ya zage dantse ya dage ganin cewa yayi wannan abin ya kuma iya shi dan ze ɗauki darasi wato akan wannan abu, nagode.